Ana yedu, akaita adodori, asati oyenda kudhanhu rekutanga, anosisowo kuenda akapfeka zvipfeko zvinogxokiwa nevanenge varipachikora apo, kuti vasazviona sevakasiyana.

Vana vadodori, pazera rekuyenda ku khirechi, vanodakarire kutamba ngekuti kunozvi haye, vanodzodza ngekutotamba saka.

Vana vachechana vasati vasvika kuenda padanho rekutanga ngavaende kuchikora vapiwewo pekugara Panoenderana nezera rawo uye nezvekutambusa zvinoita kuti vagare vakadara.

Vana vechidoko, vadoko-doko vasati vasvera pakuita mazera ekuenda pachidanho chekutanga, vane kodzerowo yekuende kuzvikora vonotamba veiyemba veitofunda zveupenyu.

Vana vedu veidzidza chikora chekhireshi chepashi-pashi, vanodakarira nguwa imweni kuzwa ngano dzeireketwa, kana kuti vona veiita ngano.

Vana vechikora , mukupinimidza kwavo, nemukutxabanga, vanoda yaamho kutamba pakati nepakati pezvidzidzo zvavo, yatingati nguva yerusesa kuti vazoenderera mberi nedzidzo mune zvakanaka.

Vana vedu vezvidzidzo zvepashi vanokurudzirwawo kupuwawo zvipfeko zvakanaka kana kweidziya ngavapfekedzwe zvinodziya kuti vasabata zvitenda veienda kundohlangana nevamwmeni.

Mumagarire edu tinosisa kuendesa vana kuchikora kuti vandofunda vazoita vatungamiriri vane nxondo dzakapinza.

Chikora chakanaka maningi kumuntu weshe une ikodzero yekunofunda kunyazi wakura sei ,muntu unonzi ngaaende kuchikora anofunda ave neruzivo.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu kuzvikora. Teikumbirawo hurumende idetseredze kune avo vanenge vasina mari yekuti vana vavo vaende kuzvikora kuti kune vamwe.

Vanemari dzavo , vanokhokherwa nehurumende kuva nemapepha akakwana kuti vahambewo zvikora zvepashi zvidetsere vana vendarawunda vavewo nesarudzo yakakura.

Zvikora zvepashi pashi, zvinoyendwa ngevana vachirinezerawo rakasara. Irinjira yekunasirisa ndaramo dzavo kuti vave neramangwana rakajeka.

Muzvikora zvedu zvepashi pashi dzirimwo ndau dzimweni nerukumbati rwunenge rwakanyorwa nyorwa zvipikicha kuti zveshe vana pavanenge veiningira vanodakara ndizvo.

Tinotenda hurumende yedu inoramba yakati mwana wega wega une kodzero yekuenda kuchikora kunyazi aana muduso hurumende inoti mubereki ngaataurirane nemukuru wechikora.

Vana vedu vanoita zvifundo zve pashi vanoto fundawo zvimweni zvinozo vadetsera mu ndaramo dzavo vachinge vakura ngati endesei vana vedu ku zvikora vando funda.

Zvidzidzo zvepashi ndihwo hwaro hweupenyu hwemundu weshe ukasafunda chidzidzo chepashi akuna kwaunoenda kwaunozonofunda zvimwenizve ngekuti vamweni avadi kunofunda.

Vana vedu vechikora vanosisa kuenda kundofunda zviro kwazvo zvichienderana nekuti hupenyu hwawo vanoda kuti huzoema kwakadini mune ramangwana ravo.

Tinokurudzirwa sevabereki vane vana, kuti ngatiendesei vana kuzvikora kwetinoonawo kune dhandaro, rekuti vanokwanisa kumbotambawo vari pachikorapo.

Zvikora zvepashi pashi, zvinodzidzisa vana vadoko kuti vakure vanenjere nekutoziya kuti nyikwa ino akwa seyi.

Tinokurudzirwa sevabereki vanogara muntaraunda vane zvikwanisiro ngavatutsirewo zvikora zvepashi kutivana vaende paberere vasingahambi mukuwo wakareba.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvinokurudzirwa kuti mwana naumwe naumwe anekudzero yekundo funda vabereki vasina mudutso wepachikora ngavaende vanotaurirana nevamukuru vepachikora.

Zvakakosha yambo kuti vana vaende kuchikora kundofunda vachinasirira ndaramo dzavo nekuti ndivo vane ramangwana rakakosha.

Tinofanirwa kukurudzirana kuti vana vedu vaende kuchikora kana zera ravo rakwana rekuti vaende kunofunda nevamweni tisagara navo.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora kunyazi vabereki vacho avana mare ngavaende vanoonana nemahedhimasita vataurirane.

Chikora chepashi ndiro hwaro rwemwana weshe unoda kubudirira. Mwana ngaaende kuchikora ane zvikwanisiro kuita kuti ayaiye ticha wake eyireketa.

Tinokurudzirwa kuti tidetsereke nharaunda yedu ngekuendesa vana veshe vaa pazera rekuenda kuzvikora zvepashi vadetsereke vakure vane njere.

Zvinodakadza yaamho kuona mwana veshe eikwanisa kuende kuchikoro eihanira kunyazi vabereki havana mutuso vokubvisa. Vakuru vezvikoro vanoti uyai mushandire pachikora vana vadzidze.

Zvinodakadza yaamho kuti kunotowanikwawo vana votokwanisa kugadzira movha dzinoshanda kana kugadzira movha dzinenge dzafa kudzinasurudza vari kuchikora zvinovapa kuti vobve iyoyo vanenge vatova nebasa remaoko ravanoita .

Muzvikora zvepakati nepakati zvinodetseredza yambo kuti vana ava pavanenge Vapedza zvidzidzo zvavo vanoenda mundaraunda kobetsera nharaunda dzawo kuti dzithuthuke.

Vana vedu vekusekondari pevanopedza zvidzidzo zvavo vanoenda munyika vane ruzivo rwekushandisa maoko avo kuti vapone mundaramo yavo.

Tinoda kutenda vanorambe veiwandudza fundo yepadera yeidakadza maningi mwana esingagoni zvemabhuku unotoita zvemuoko otobvewo otobeurawo chokuwiri chake .

Vana vanodzidza pazvikora zvepadera-dere, vanoona veikone kushandisa nyara dzavo. Kuti pavanozobveyo vanoona kurarama.

Mu zvikora zvedu zve pakati ne pakati vadzidzisi varimwo vanopa ruzivo rwune udzamu izvo zvinoota kuti vantu kana vadzidzi pavano pedza vagume veitangawo zvekuita mu ndaraunda dzavo.

Munguwa inodzidza vana vedu vechikora chepakati zvinodakadza yampho kuti mazuwa ano veipedza fundoyo vanobva varova nemazano ekuguma munharaunda veitoshanda mabasa ekuzvidetsera veiona pono.

Vezvidzidzo zvepadera dera vakuvandudzawo zvidzidzo zvawo veipa vana pekugara pakanaka veifunda vakadakara vakasununguka pasina zvinetso.

Vana vechikora chepakati nepakati vanodakadza kuvaona veizoshanda kuti hai pevanopedza zvidzidzo zvavo vanenge votokona kutsetsa chero zvituru nematebhura ekuryira.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera-dera apo, vana vedu vavakavandudzika njere dzavo, vokwanisawo kutonasira, zviro zvinotodaidzira vantu ,kuti vazvionere zvinoita muntaraunda mavo.

Muzvikora zvepakati nepakati vana vedu varikupuwa ruzivo runoita kuti vave nyanzvi mukunasira zviro zvinoita kuti nharaunda ibudirire nekukoshesa ndaramo yevanthu.

Vana vedu vanokurudzirwa yaampho kuti vaende kuzvikora zvesekondari. Vazobveyo vaane ruzivo rwakahlamburuka hunounza budiriro muntharaunda yeshe nemunyika yedu yeZimbabwe.

Ngatitendei veshe vanoita nezvedzidzo vari kuivandudza vachiitavo kuti vane mare dzavo vakwanise kuvakavo zvikora, zvakazvimiririra kuti mwana veshe ave nekodzero yake.

Muzvikora zvedu zvirimo zvekugara zvinoita kuti vana veyidzidza, uye vadzidzisi vechivadzidzidzisa vawane ruzivo rwakanaka, uye vakagarisika.

Kuzvikora kunoenda vana vedu avangoendi kofunda chete vanotoendawo kunoti vadetserwe vakwanise kuva vanthu vanoshandisa zvipo zvavo kuti vararame.

Muzvikora zvedu zvingaa zvepashi kana zvepakati nepakati, arimwo marukumbati anodetseredza kudzidzisa vana ngekunyorapo zvinenge zveyida kudzidzwa.

Zvikorawo zvepadera zvoite kuti mwana anobveyo ange anewo mubato wake wemaoko ungawa wekuveza kana wokuwaka. Izvi zvodetsera kuti wakundikana mumabhuku ave nechokubata mukati meupenyu hwake.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu pasinde vana vanoende kuchikoro chepadera kuitira kuti vafunde vasingahambi mumango mukuru, kana kuti voende kuzvikora veigarireyo.

Zvikora zvedu zvepadera zvavandudzwao fundo yazvo kunyati aukoni zvemabhuku untokonao zvemaoko kana kushandisa chipo chako wotorarama wotova nendaramo yakajeka.

Zvikora zvedu zvepadera zvowanda munharaunda vamweni vakona avatozvivaki zvakanaka asi zvinopa vana dzidzo inoita kuti vave neremangwnaa rakanaka zvinodakadza.

Tinokurudzirwa kutiwo kana tinochikwanisiro hurumende yakati vakai zvikora munharaundamwo vana Vakwanise kudetsereka paripasendepo veifunda veibva pakanyi pawo.

Muzvikora zvepakati nepakati vana vedu vanowana fundo yakakodzera ine udzamu inovapa pundutso kamwe apo vapinda muntaraunda kundo dzishandira.

Munharaunda mwedu tinokurudzira kuti vana vari pazera rekuende kuchikora vaende kundofunda ngekuti dzidzo ndiye ntaka yaosiye naosiye naosiye.

Hokoyo uyo ane mwana asina kufunda dzidzo yepashi. Dzidzo yepadera haaihaniri, kubeni hai kudzidzo yepadera ndokuri kuitwa mabasa emwaoko ekuti umweni unotobveyo otoita mare dzake.

Iriyo zvikora zvofundise vana nezvemumiri memuntu kana mabhonzo veitomaona veitoudzwa kuti iri rakati iri rakati kuitira kuti pavanoenda koita madhokodheya vazive ndengo dzemuwiri wemuntu.

Zvikora zvedu zvepakati zvinosisirwawo kumbounganidza vana veizviitira mitambo yakafanana ngekukabe bhora kana kuita zvemitambo yekutamba veimbovaraidza.

Zvidzidzo zvepadera zvino kurudzirwa kuti mwana weshe azviende kunyazi akorera chidzidzo chake chepashi ngaa ende ano tami chekuitewo.

Zvikora zve pakati na pakati zvino dzidzisa yambo vana vedu kuti vave ne ndxondo dzaka beuka uye pavano dzidzira panenge pakanaka zve ngwinyiso.

Ngatiendesei vana vedu kuzvikora zvepadera vane zvikwanisiro zvekuti vagumeyo vabetsereke vasazova vantu vanochema-chema, kune vamwe vana. kana kuzoita tsika yokubira vamweni.

Zvikora zvedu zvepadera zvovandudzwawo nokuti kunowanikwa vana vanobve kumabuya veiyenda kumataundi vanonotama pokugara zvikora zvakuvakawo pekuti vana vagarirepo veifunda.

Tinokurudzirwa kuti tichinge tasarudza kuti mwana wedu aende kuchikora chepadera dera ,toenda naye tondoona kuti kune zvizato zviri zvinoda kuti mwana ateedzere.

Ikodzero yemwana weshe weshe kuti aone fundo yakahlamburuka kakurutu yepadera dera inoita kuti idatseredze ntaraunda, idetseredze naye, idetseredze nyika yeshe, idetseredze pashirino reshe .

Muzvikora zvefundo yepadera dera zviripo zvinodzidzwemwo zvinoita kuti hai vopetuka muntaraunda dzavanobva vadzirzi ava vaunze shanduko nebudiriro.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvowanikwawo zveiwanisa mwana weshe uyo anenge akunda kuzvidzidzo zvepashi kuti akwanise kuhanira kunyazi ana muduso hurumende iri kudetsera.

Munyika yedu ye Zimbabwe zvirimo zvikora zvepa dera dera zvino dzidzisa yambo vantu zvichi unza budiriro ku nyika yedu ne pashi rino reshe.

Zvikora zvepa dera dera zvino dakadza kuti mwana unoendeyo oziya chanoda chochocho otoenda ane zvi rutwunga zvake zvekunozvi fundira ari pake ega.

Muzvikora zvepadera dera mune fundo yakawandudzika inoita kuti vana pavanopetuka kuntaraunda dzawo vanomirudzira ndaramo dzevamweni kuti dzipuxuke.

Kuenda kuchikora chepadera dera kunoda mwana unenga afamba zvakanaka Muzvidzidzo zvake zvepashi uye kuende iyoyo unenge eine zvidzidzo zvake zvaanenge akabudirira zvinozomupe kuti basa raanenge eida.

Muzvikora zvedu zvirimo zvihlayo zvinogarwa ngevadzidzi, pavanenge veyifunda kunasirisa ndaramo dzavo ngekuti fundo ndiyo ndaka yehupenyu.

Kuzvikora zvepadera dera kunofundwa zvine unyanzvi nezivo unopakurirwa vana inoita kuti nendaraunda dzizonge dzeichinja.

Vana vanoenda ku zvifundo zvepa dera dera mazuva ano akuchango endwi ne muntu unoda kundo shandisa njere kwaku endwawo ne vana vanoda kubveyo veizo nasira zviro zvinobatsire ndaraunda dzavo.

Panguwa inodzidza vana vedu fundo yepadera dera inoita kuti vapedzisisire vaamadhogodheya anozodetseredza kurapa vantu muntaraunda dzavo, zvisineyi nekuti urimurume here kana kuti urimukadzi.

Zvikora zvedu zvepadera dera zviri kuwanikwawo zveidetsereka nehurumende inoramba yakavandudza dzidzo uye nekuizvipawo zvekushandisa zvinoenderana nepashi reshe.

Tinokurudzirwa sentaraunda kuti kana padaidzirwawo misangano inoita nechezvikoro zvepadera-dera, tikwanisewo kudetsereka nevana vedu teiisawo ruoko rwedu padzidzo dzepadera.

Zvikora zvepadera dera zvinopa vantu ruzivo rwakakosha uye vanodzidzisamo chinangwa chawo ndechekuti nyika yeshe ioine kubudirira neruzivo rwavanopa kuvantu.

Tinokurudzirwa kuti tisambotya kuti vana vedu awana nzvimbo kuchikora chepadera-dera chirikure nentaraunda yedu, zvakaakawo pekuti vana vakwanise kuchengetedzeka, veiatepo veienda kuzvidzidzo.

Kunokurudzirwa vabereki kuti vaendese vana vechikora kuzvikora zvepadera dera vazova neruzivo runowandudza ntaraunda, nyika nepashi rino reshe.

Tinobonga hurumende inomboitawo muhlangano pamusoro pezvidzidzo zvepaderadera kuti zvovandudzwa sei uye zvohambirana nedzimweni nyika pamhando ipi zveiita kuti mwana afunde zvakanaka.

Tinotenda dzidzo dzepadera-dera, dzokwaniswa kuendwa nemwana upi neupi. Kudharako vana vanga vasingabvimidzwi kuenda ngendaa yemuduso, wanga wakati kurei.

Muzvidzidzo zvepadera dera , vana vedu vanofundiswa kuva neruzivo rwakadzama zvinounza pundutso mukati mendaramo dzavo .